Madhokodheya nana mukoti anokurudzirwe kupfeke zvivhare nyari zvivhare muromo uye zvivhare mwiri kute kuti asatapuriranwe matenda kwemene

Mazuva anyamashi kwava nematenda anopararira antu anokurudzirwa kupfeka zvivhare nyara zvivhara muromo nezvivhara muviri kuitira kuti asabatwe nematenda aya antu anokurudzirwa kuzvichengetedza kwemene.

Antu anofanire kufundiswa maringe ngezvemu kuhlani ino pararire antu anofanire kupkeka zvivhare nyare zvivhare muromo nezvivhare muviri kuitira kuti matenda ano tapukira anhu asa tapukirwa kwemene.

Amuna we antu mundau dzatinobva iyo ana adodori anokurudzirwa kufundiswa maringe ngezvehutano uye kufundisa maringe ngezvemikuhlani inopararira zvinoita akure ane ruzivo rwemene.

Amunawee mundaa dzitinogare inenge jee damba igwinyiso remenemene anthu anokurudzirwa kupfeka zvivhare muromo zvivhare nyare zvivhare muviri kuitire kuchengetedze matenda anopararire anthu ave ngehutano hwakanaka kwemene.

Antu kana achinge afa ngemikuhlani inopararire, antu emundaa nemadhokodheye nanamukoti anokurudzirwe kupfeke zvivharenyare, zvivharemuromo nezvivharemuviri kuita kuti matenda aya asatapurirane.

Vanamukoti pamweni ngemadhokodheye vanokurudzirwe kupfeke zvivharenyare, zvivharemuromo nezvivharemuviri zvinoadzivirre kubve kumikuhlani inotapurirana, uye kuti nharaunda igare yakachengetedzwa kubve kumukuhlani uyu.

Antu anokurudzirwa kupfeke zvivhare nyari, zvivhare muromo ngezvivhare muviri kana kune matenda anotapurirana. Zvinoita chengetedze hutano hwevanhu pamwe nehutano hwemadhokodheya

Antu vanofanire kupangidzwe zivo maererano ngezvemikuhlane inopararira ,antu vanofanire kupfeke zvivharenyari ,zvivhare miromo ngezvivhare miiri kuitira kuti asatapurirane mikuhlane gwemene

Mazuva anyamashi kwavanikwe zvirwere zvinotapurirana zvakasiyana-siyana. Antu anokurudzirwe kupfeke zvivhare nyara zvivhare muromo ngezvivhare mwiri. Kuitire kuti matenda asatapurirane kwemene.

Kuzvibhedhlera nemundau vantu vanokurudzirwe kupfeke zvivhare nyare zvivhare muromo ngezvivhara muviri. Kana kune mikuhlani inotapuriranwa zvinobatsire kuchengetedze hutano kubve kumikuhlani inopararira.

Antu anokurudzirwe kunge akapfeka zvivharenyare zvivharamuromo, zvivharemuviri kana kune matenda anotapuriranwa. Zvinobatsiridze kuchengetedze eutano hwemadhokodhee neamweni muntaa matinobveyo.

Amunawee rinenge jee asi igwinyiso remene mene antu anokurudzirwa kuti ange ane ruzivo maringe ngezveutano. Utano hunokurudzirwe kuzikanwa ngemuntu weshe azvichengetedze kubva kumukhuhlani.

Ikodzero yemunthu weshe kuti antu ange aine ruzivo rwe zveutano. Anthu ano murudzirwe kuti aende kuzvibhedhlera nekundau dzino detserwe anthu. Kwaane michhini you ino vheneka makodo, mirenje imweni inoite kuti nyama dzitapirirwe.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine ruzivo maringe ngezveutano. Antu anofanire kukurudzirwa kumwa mvura yakachena kwete kumwa mvura yemumadhamu ngekuti inenge ine utachiwona hunokonzerwa mikhuhlani yakasiyana siyana vantu vorwara.

Antu anoshande kubazi rezveutano vanofanire kuhambe kundau kumagange mukange mukawo achipa antu ziyo maringe ngezve mukuhlani nekutore ngazi ngekupe antu mutombo.

Kodzero yemuntu wese kunge ane pangidzo maringe ngezivo yezveutano antu anokurudzirwa kuziye maringe ngezveutano achengetedze utano hwawo kubve kumukhuhlani yakasiyana siyana.

Kodzero yemuntu wese kunge ane fundo maringe ngezveutano antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhehlere nemundaa dzinobatsirwe antu opangidzwe fundo maringe ngezveutano hwemene.

Ikodzero yemuntu wese kunge ane zivo maringe ngezveutano, ashandi ekubazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe muzvibhedhlera nemundauu nemumagange achireketera antu maringe ngezveutano pamweni ngekutore ngazi.

ikodzara yemuntu wese kuti ange ane zivo maringe ngezve utano antu anoshanda kubazi rezveutano anofanira kuhamba mundahamukawa ngemukawa vachipangidze fundo maringe nezveutano kwemene

Ikodzero yemuntu weshe kunge aneruziwo nezveutano antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere nekundau dzinorapwe antu vanofundiswe maringe nezveutano pamweni nekupihwe mutombo inorape antu.

Ikodzero yemuntu wese, kunge ane ruzivo maringe ngezveutano. Antu anopangidzwe kumwe mvura yepamathepi ngekuti mvura yemumadhamu nge inenge ine ukosha, hunoite antu abatwe ngemukhuhlani.

Ikodzero yemuntu weshe kunge ane ruzivo maringe ngezveutano. Antu anokurudzirwa kuhamba kuzvibhendlere nemundaa dzinobatsirwa antu achipihwa dzidzo maringe nezveutano. Antu asve nemikhuhlani inopararira kwemene.

Utano nglondo utano hwakakosha kwemene anu anokuridzirwe kuhambe muzvibhehlera kundovhenekwe nglondo pamweni nekupihwa mutombo inorape nglondo kuti vakwanise kugare zvakanaka neamweni mundaraunda .

Hutano hwendxonxo hutano hwakakosha kwemene antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera nekundaa dzinodetserwa antu vaone kupihwa mitombo inorapa ndxondo antu akwanise kugara zvakanaka neamweni mundaraunda.

Utano hwen'ondo utano hwakakosha kwemene antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlere kunovhenekwe ndxondo nemadhokodhee nanamukoti amweni opuwe mutombo inorape ndxondo antu orarame zvakanaka muntaraunda nevamwe.

Utano hwendxondo utano hwakakosha kwemene. Antu mundaa dzatinogare anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedleri nendaa dzinobatsirwe vanhu ovhenekwe utano hwendxondo, pamweni nekupihwe mutombo inorape ndxondo.

Utano hwendxondo hutano hwakakosha kwemene antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kundovhenekwe ndxondo pamweni ngekupiwe mitombo inorape ndxondo antu akwanise kugara neamwe mundaraunda nemumagange zvakanaka kwemene.

Utano hwendxodo utano hwaakakosha kwemene antu anokurudzirwe kuhambe muzvibhedhere kundovhenekwe ndxondo pamwe nekupuwe mutombo unorape ndxondo kuti agarisike naamwe muntaraunda zvakanaka.

Antu mundau dza tinobve ano rwara ne ndxondo vano kurudzirwe kuhambe ku zvi bhedhleri kuno onekwa nema dhokodheye nana mukoti pamweni ngeku pihwe mitombo ino rape ndxondo kuti antu agare zvakanaka ne amwe mundau.

Utano hwemuntu utano hwakakosha kwemene, antu mundau dzatinobva nemumagange anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kunorongire ndxondo, amweni asinganzwe zvakanaka opiwe mishonga inorape ndxondo kwemene.

Utano hwendxondo hutano hwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwa antu ondopiwe mitombo inorape ndxondo pamwe nekuvhenekwe ndxondo.

Utano hwendxondo utano hwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera nekuntaa dzinobatsirwe antu, opihwe mitombo yendxondo ngekuvhenekwe ndxondo, pamwe nekwanise kugara zvakanaka, muntaa nemumagange.

Utano hwendxondo utano hwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kunovhenekwe ndxondo, amwe nekupihwe mitombo inorape ndxondo. Zvinoite antu akwanise kugarisika neamweni muntaraunda nemumaganga.

Utano hwendxondo hutano hwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlera ondotariswe ndxondo pamweni ngekupihwe mitombo inorape mikhuhlane yendxondo.

Hutano hwengonxo hutano hwakakosha kwemene antu anokurudzirwa kuhamba kuzvibhedhlera kundoningurwa hutano hwengonxo pamweni nekupihwa mitombo inorapa antu opora.

Ndaa dzinochengetwe antu anomukhuhlani wekuzvibhelera kunofanire kunge kune utano hwepamusoro paderadera, zvinoita antu..asapararire mukuhlani..

Kuzvibhedhlera nekundaa dzinorapigwe antu ,kunofanire kunge kwakachena kune utsanana. Zvinodziirire kutapurirana kwemikhuhlani , uye antu afunde ngezve utsanana andoitewo kumhatso kwaanobveyo.

Zvibhedhlera nendau dzinobatsirwa anhu kunofanira kunge yakanasurudzwa mashango akachekererwa zvinobatsira kuchengetedza Mikuhlani isatapurirwa uye angu antu asarumwa nenyoka.

Ku zvi bhedhlere nemu ndau dzino rapirwe antu kunifanire kunge kune utsanana kwaka natsurudzwa kwaka tsika shango kuti dzidzinge ma taizizi ne nyoka dzingade kurume antu antu arape mu kuhlani pachena.

Amuna voye rinenge jee damba igwinyiso. Antu mundaa dzatinobveyo nemumage anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kunoone madhogodheye nana mukoti, oringirwe ngazi, oringirwe mukuhlani, pamweni ngekupuhwe mutombo.

Kuzvibhehlera nemundau dzinorapirwa antu kunofanire kunge kune utsanana mashango akachekererwa uye mvura yakatsvairirwa kuitire antu asabatwe nemikhuhlani inotapurirwana.

Kuzvibhedhleri uye kundaa dzinobatsirwe antu kunofanire kunge kwakachene kwakakwenenzvera zvemene mene kuti antu afundire zveutsanana kundaa idzi agonochenesa kumhatso dzawo pamweni ngekuchengetedze kupararira kwemikhuhlani.

Kuzvibhehlere nekundau dzinobatsiridzwe antu kunofanira kunge kwakachena kuneutsanana. Zvinobatsire antu aziye ngezveutsanana .Anatsurudze kumbatso dzaanobveyo ,uchengete hutano kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kuzive maringe ngezveutano. Antu anofanirwa kupangidzwa ziyo maringe ngezveutano zvinobatsira agari achiziya, uye asabatwa ngemukhuhlani nguwa ngenguwa.

Ikodzero yemuntu weshe kunga aine ruzivo maringe ngezveutano antu anokurudzirwe kuhambe muzvibhehlera nemundau dzinobatsirwa anhu, oreketerwa maringe nezveutano vagare vaine ruzivo rwemene.

Ikodzero yemundu weshe kunganezivo maringe ngezveutano, andu vanokurudzirwa kuhambe kuzvibhedlera kundovhenekwa nanamukoti pamwenemikoti opihwe mitombo inorape mukuhlani kwemwene.

Ikodzero yemuntu wese kungaine zivo maringe ngezveutano. Antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera amweni anopangidzwe zivo maringe ngezveutano zvinobatsire kuchengetedza hutano uye kuziye mukhuhlane inopararira.

Ikodzero yemuntu wese kunge achipangidzwa zivo maringe ngezveutano. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri nemundaa dzinobatsirwa antu, opangidzwe zivo maringe ngezveutano uye ngezvemukuhlani yakasiyana-siyana.

Ikodzero yemuntu wese, angave mudodori kana musharukwa ,antu anokurudzirwe kuhambe muzvibhedhlere, kunofundiswe maringe ngezveutano ,kutorwe ngazi nekuvhenekwe mikhuhlani , pamweni nekupihwe mitombo.

Ikodzero yemuntu weshe kunge aine zivo maererano nezveutano antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kunofundiswa maringe ngezveutano zvemikuhlani yakasiyana siyana pamwe ngekuoihwe mitombo .

Antu mundaa dzatinogare anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri kundovhenekwe kutarirwe murenje kuvhenekwe makodo kutarirwe ndxondo pamweni nekupihwe mutombo inorape mukhulani.

Ikodzero yemuntu weshe kupangidzwe zivo maringe ngezveutano. Antu anoshanda kubazi rezveutano vanofanira kuhamba kundau nemumaganga vachipangidze antu fundo maringe ngezveutano.

Muzvibhedhlera nekundau dzinorapwe antu kunofanire kunge kune hutsanana zvinodzivirire kutapurirana kwemukhuhlani uye antu afunde ngezveutsanana kumhatso dzavo mikhuhlani irege kupararire.

Kuzvibhedhleri nekundaa dzinorapwe antu kunofanire kunge kwachekwa shango kune utsanana kuitire antu afundire utsanana achengetedze kutapurirana kwemikuhlani uye arapirwe pakachena.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobatsirwe antu kunofanire kunge kwakachena. Zvinobatsire kuchengetedze utano hweantu uye kuti mukuhlani isapararira, amweni afundire kuite utsanana kumhatso dzawo.

Kuzvibhedhlera kwange mishina yemhando yepamusoro yedera dera, kuzvibhedhlera kune mibhedha inopihwe anamai anendani, asharukwa kuitire kuti azorore kana mikoda yawo isisine simba.

Kuzvibhehlera nekundau dzino batsirwe anhu kunofane kunge kwakachekwa shango kuneutsanana kuita kuti mukuhlani isatapurirwe uye antu afundire utsanana

Kuzvibhedhlere indaa dzinodetserwe anthu kunofanire kunge kwakakwenenzverwa kwakachena zvamare zvinobetsera anthu kuti ave nepfungwa dzekuchenesa kumhatso yayo uye abatsirwe zvakanaka.

Ndaa dzinobetserwe vanthu ngekuzvibhedhlera anthu anofanire kunge kwakanasurudzwa kwakachena kwakachekererwa masora kuita kudzinge mathaizezi nenyoka dzingade kurume anthu.

Kuzvibhedhlere nendau dzinobatsirwe anhu kunofanire kunge kune motokori dzinotakure arwere achiahambise kunorapiwe kana pandau pasina zvikwanisiro antu onorapwe kumwe.

Ikodzero yemuntu wrshe kuhambe kuzvibhedhlera kana kundau dzinobatsirwa antu kunoonekwa nemadhokodhe pamweni wovhekwe makodo, kuvhenekwe mirenje, kuvhenekwe mutundu, kuvhenekwe ngazi, pamwe nekupihwa mutombo.

Akomana wee rinenge jee damba igwinyiso antu akurudzirwi kuhambe kuzvibhedhlera kunoonekwa namukoti nemadhokodheya aningirwe mwoyo amweni aningirwe ndlondo amweni apihwe mutombo unorape mukudhlani .

Antu anokurudzirwe kuhambe muzvibhedhlere kundoonekwa nemadhokodheya nana mukoti, amweni ovhenekwa makodo, kuvhenekwa nyara, kuvhenekwe muhlakani, amweni kuvhenekwe ngazi.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe muzvibhedhlera asharukwa anopihwa mishina yekuti makodo abatane imweni vanoshandisa kufamba kwemene.

Mukau ngemukau antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlere nekundaa dzinobatsirwe antu. Amweni onovhekwe makodo, mirenje, kuvhenekwe ngazi ngemikuhlani pamweni ngekupihwe mitombo inorape mukuhlani.

Kuzvibhedhlera kune mhatso inoshandiswe mishina yesainzi. Mishina iyi inoshandiswe kuvheneke meso, kuringire tsinga mumaziso, pamweni ngekupe antu magirazi ekuonese, kuburikidza avhenekwe.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhlera kana kundau dzinoporeswe antu unovhenekwa nemadhokodheya achiringirwe makodo murenje pamweni ngekupihwe mitombo inorape mukhuhlani yakasiyana siyana antu eipora.

Amunawee mundaa dzatinobveo inenge jee damba igwinyiso anthu anokurudzirwa kuhamba kuzvibhedhlere kundovhenekwe nemadhokodheye achiringirwe mikodo achiringirwe mirenje pamweni ngekupihwe mitombo.

Mazuwa anyamashi kuzvibhedhleri kwakushandiswe michini yemhandoyepamusoro dera dera kwange makombiyuta anovheneke marenje anovheneke makodo zvinobatsire kureruse basa remadhokodhee amweni opi antu mutombo.

Mukavo ngemukavo antu mundaa nemumagange anokurudzirwe kuhambe muzvibhedhlere kunovheneke makogo. Kunovheneke mwoyo, kunovheneke hutano hendxondo. Pamweni nekupihwe mitombo inorape mikuhlani.

Mukhau ngemukhau ,antu muntaraunda dzatinobveyo nemumagange anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kunoningirwe makodo, kuringirwe mirenje, kuringirwe mikhuhlani ,pamweni nekupihwe mitombo inorape mikhuhlani kwemene.

Kuzvibhehlere kwangemishina yemhando yepamusoro yedera-dera, kune ndaa dzine mishina yesainzi inoshandiswe kuvheneke makodo, mirenje mwoyo nendxondo kuti antu opihwe mutombo.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhehlera nekundau antu unopuhwe ruzivo maringe ngezvemukodo pamwe nekuvhenekwa mukuhlani nekuvhenekwe ngazi ngekupuhwe mutombo .

Amunawe inenge jee damba igwinyiso remene mene antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kundovhenekwe mikhuhlani yakasiyana siyana , kuvhenekwe makodo, kuvhenekwe mwoyo nendxondo opihwe mitombo.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe mundaa dzinobatsirwe antu nemuzvibhedhleri kunovhenekwe mwiri nekuchenekwe ngazi kutarirwe makodo nekupihwe mitombo.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuchibhehlera kundovhenekwe ngemadhokodheya kwaane nemishina inovheneke meno, inovheneke meso ichitarire tsinga inovhenekwe nxlondo neimwe inovheneke mwoyo antu opuwe mutombo.

Kuzvibhedhlera kune mhatso imweni inoita ngezvesainzi inovhenekwe makodo, inovhenekwe ngazi, inovhenekwe mukhuhlani. Antu ovhenekwe opiwe mitombo inorape mukhuhlani yakasiyana siyana.

Kuzvibhedhlera kune ndau dzinouya mishina yesainzi dzinoshandiswa kuvheneka mutundo kuvheneka ngazi nekuvheneka mukuhlani inoshandisa kuvheneka matenda akasiyana-siyana vantu vopuwa mutombo.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu kune mbatso ine mushina wesainzi imweni inoshandiswa kuvheneka makodo kuvheneka mwoyo kuvheneke ngonxo imweni nekuvheneke mikuhlani.

Muzvibhedhlera nemundaa dzinobatsirwe anthu kune mhpatso ine mishina yesainzi. Mishina iyi inoshandiswe kutarira makodo, kutarire marenje, kutarire mukuhlani pamwe nengazi ngekupe anthu mutombo.

Kuzvibhedhlere nekundaa dzinobatsire antu, kune mhatso inoite nezvesainzi. Mhatso iyi izere ngemishina inovheneke mitombo, inovheneke ngazi, inovheneke mikhuhlani, inopiwe mitombo inobatsira kwemene.

Kuzvibhedhlera kune ndaa dzine mishina yesaenzi. Imweni yemishina iyi noshandiswa kuvheneke mutundo. Kuvheneke ngazi, kuvheneke mukuhlani, kuvheneke mitombo inozopihwa antu.

Muzvibhehleya nekumhatso dzinodetsera anhu kune mhatso inemichina yescience inoshandiswe kuvheneke mutundo kuvheneke ngazi anhu achiringire zvirwere zvinodai zviri mungazi uye mumutundo.

Kuzvibhedhlera kune ndaa inenge ine mishina yesayinzi, mishina iyi inoshandiswa kuvheneke ndxondo, kuvheneke mwoyo, kuvheneke makodo inweni kuvheneke mitombo inopiwa antu kuteera kuti yakanaka here kwemene.

Kuzvibhehlera nendaa dzinobatsirwa antu kwaangemishina imweni yesainzi. Antu anokwanisa kuvheneke kuti anendani here kana kuti haana. Imweni inobvise makodo asisaita.

Kuzvibhedhlera nekuntaa dzinobatsirwa antu, kune mhatso dzine mishina isingati. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke mitundo, kuvheneke ngazi, imweni kuvheneke mikhuhlani antu opihwe mitombo.

Kuzvibhedhlera kunendau dzine mishina yesainzi inoshandiswe kuvheneke makodo, kuvheneke ngazi, kuvheneke mutundo. Zvinobatsiridze kuchengetedze hutano hweantu, pamweni ngekupe antu mitombo.

Kuzvibhehlera nekundau kunobatsirwe antu kune mbatso ine mushina yesainzi mishina iyi inoshandiswa kuvheneke mukuhlani kuvheneke ngazi kuvheneke mitundo uye zvekuvheneke mitombo imweni inopirwe antu kwemene.

Kuzvibhehlere kune mhatso inoita ngezvesainzi mhatso iyi antu anovhenekwe ngazi, kuvenekwe mwoyo kuvhenekwe makodo kuvhenekwe ndxondo amweni ngekupihwa mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana.

Kuzvibhedhere nekundau dzinodetserwe antu kunemhatso inemishina yesainzi. Mishina iyi inoshande0 kuvheneke mitundo, kuvheneke ngazi kuvheneke mikhuhlani, antu opihwe mitombo inorape mikhuhlane.

Zvibhedhlera nekundau dzinobatsirwa antu kune mhatso dzine michina yesaizni imweni yemichini iyi inoshandiswa kuvheneka mutundo, kutarisa ndani kupe antu mitombo kwemene.

Anamai ane ndani neachangobve kubare ndumure anokurudzirwa kuhambe nendumure kuzvibhehlera dzonobaiwe mitombo yekudziirire mukuhlani yebesha neimweniwo inobate ana pamweni ngekupihwe mitombo.

Ana mai ane ndani, ana mai achangobva kubara ndumuri anokurudzirwa kuhambe muzvibhehleri kundovhenekwa pamwe nekubaise ndumuri mukuhlani yebesha, kuringirwe ngazi, kuringirwe mukuhlani pamwe nekupihwe mutombo.

Anamai ane ndani neachangobve kubare ndumure anokurudzirwa kuhambe muzvibhedhlera kunobaise ndumure kubva mumikhuhlani yebesha. Uye pamwe nekuvhenekwe makodo, mikhulani, ngazi ngekupiwe mitombo.

Ana mai ane ndani nana mai achangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe ku zvibhedhlere kunopihwe mitombo imweni ino simbise mwiri neku baise ndumure ye mu kuhlani yebesha.

Anaamai ane ndani naanamai achangobve kubare, anokurudzirwe kuhambe muzvibhedhlere nendumure dzayo dzinobayiwe mikuhlani yebesha, pamweni ngekuringirwe mikuhlani yakasiyana-siyana, pamweni ngekupihwe mitombo.

Anamai ane ndani, naanamai achangobve kubare mwana, anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere ,kunotarirwe ndani pamweni nekubaise mitombo, nekupihwe mitombo, pamweni nekuvhenekwe mikhuhlani.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishini yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa kuvheneka magodo, kuvheneke mirenje, kuvheneke mwoyo. Imweni kuvheneke ngondlo imweni imovheneke ngazi antu opiwe mutombo.

Kuzvibhedhlera kune michina yemhando yepamusoro dera-dera, imweni michina iyi inopihwa vasharukwa ane makodo anodzimba anokwanisa kufamba zvakanaka akagadzirirwa makodo kwemene inenge yakatoiswa mumabhotoro.

Kuzvibhedhlera kwakuonekwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa kuvheneka makodo kuvheneka ngazi kuvheneka mutundo imwnei inobatsiridza asharukwa kufamba achisimbisa mukodo.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa kusimbisa mirenje nekusimbisa nyara kuti antu agare aine Simba remene.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inoiswa ndumure kana dzisina kusvika mwedzi yadzo ama amai anouya achimwisa kwemene .

Kuzvibhedhlera kwavanikwa michini yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuputira makodo paasharuka anenge achidzikana kuti agone kufamba zvakanaka kwemene.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yedera dera yemhando yepamusoro imweni yemushina iyi inoshandiswa kuvheneka makodo kuvheneka murenje kuvheneka moyo nekuvheneka ndxondo antu opihwe mitombo opora.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa michini yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa kuchengeta ngazi imweni kuvheneka mikuhlani imweni kuvheneka makodo imweni kuvhenaj mirenje antu opihwe mitombo orapika mukuhlani.

Muzvibhedhleya mawanda muchina yemhando yepamusoro -soro imweni michina iyi inoshandiswa kuvheneke makodo kuvheneke mirenje kuvheneke ngazi kuvheneke mukuhlani umweni kupa anhu mutombo worape mukuhlani upore.

Kuzvibhedhlera kwange mishina yamhando yepamusoro yedera dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kubhara, imweni mukuvheneke mitombo, imweni kuvheneke mikuhlani, imweni kuvheneke mitundo antu opihwe mitombo kwemene.

Kuzvibhedhlera kwane mishina yemhando yepamusoro dera dera imweni mishina iyi inoshandiswe kutakure ngazi imweni kutakure mutundo imweni kuvheneke mukuhlani imweni kuvheneke makodo antu opihwe mutombo opora.

Kuzvibhedhlera kwane mishina yamhando yepamusoro yedera dera umweni mubhedha unopiwa vasharukwa anenge ane mikodo isisina simba antu opiwe mitombo upore.

Kuzvibhedhlera kwaane mishina yemhando yepamusoro yedera-dera imweni inoshandiswa neanamai ane ndani achisununguka. Imweni inoshandiswe kuningire ndumure. Imweni inoshandiswe kutarire makodo. Imweni kupe antu mitombo.

Kuzvibhedhlere kwangemishina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni yemishini iyi inoshandiswe kupe ndumure mutombo. Imweni kupe antu asingakwanisi kurye mitombo kwemene.

Kuzvibhedhleri kwaange mushina yemhando yepamusoro dera dera imweni mishina iyi sanganisire zvigero zvinoshandiswe kubatsiridza ana mai ane ndani kana achisunguke ndumure dzayo .

Kuzvibhedhlera kune mishina yemhando yepamusoro wedera dera, imweni inoshandiswe kuvhara miromo imweni kuvhara nyari kuitere kuti andu asatapurirane kuhlani anhu achengetedzeke kwemene.

Kuzvibhedhlera kwavanikwe mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni inotarire kupisa kwemwiri, imweni notarire ngazi, imweni inotarire mikuhlani, imwe inonyore mitombo inodiva ngemuntu.

Kuzvibhedhlere kwakuoneke michina nemhando yepamusoro yedera dera imweni mishina iyi inoshandiswe kuvheneke mwoyo imweni kugadzire nyari dzekupe anhu anenge arasikirwe nenyari mutsaona.

Kuzvibhedhlera kwava ngemichina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni mishina iyi inoshandiswe kupe antu mweya wekufema. Imweni inoshandiswe kuti antu arare zvakatambanuka achitarirwe makodo nemirenje nemadhokodheye.

Kuzvibhedhlere kwangemishina yemhando yedera dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kana mai echibare ndumure kuti avheneke pamweni ngekuvhiya kuti abudise ndumure. Zvinoitwe ngemadhokodheya.

Kuzvibhedhlera kune mishina yemhando yepamusoro yedera-dera, imweni inoshandiswe kuringire meno, imweni inoshandiswe kuvheneke makodo, imweni inoshandiswe kuvheneke mikhuhlani, imweni kunyore mitombo inodiwe neantu.

Kuzvibhedhlera kunemishina yemhando yapamsoro wederadera. Imweni mushiai iyi, inoshandiswe kuvheneke makodho, kuvheneke mitundo, kuvheneke ndarwe. Imweni kubatsiridza ndumure kumwa mutombo.

Kuzvibhedhleri kwange mishina yemhando yepamusoro edera dera imweni inoshandiswe kutakure antu imweni kutakure ngazi imweni kutakure mushina inoshandiswe kubatsire ana mai ane ndani kusunguka.

Kuzvibhedhlere kovanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneka mutombo. Kuvheneke mutundo, kuvheneke ngazi, kuvheneke mikuhlani yakasiyana-siyana. Antu ozobatsirwa maringe ngezivo inonga yabve kumushina iyi.

Kuzvibhedhlera kwave ngemichina yemhando ye pamusoro yedera-dera, imweni inoshandiswa kuvheneke makodo, imweni mirenje, imweni mikhuhlani, imweni kutora ngazi, imweni kupa anthu mutombo, anthu otopore kwemene.

Kuzvibhedhlera kwavanikwa michina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kutarire kupisa kwemwiri. Imwe inoshandiswe kuvheneke mutundo kuvheneke ngazi antu opihwe mutombo.

Kuzvibhedhlera kwava nemishina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni inoshandiswe yakaiswe muchizo kuone mikhuhlani, imweni kuvheneke ngazi, imweni kuvheneke mitombo antu opihwe mitombo inoshanda kwemene.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinotengeswe mitombo, kwave ngemichhina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke mitombo, vanthu vopuwe mitombo inoshanda kwemene, vanthu vomwa votopore mukhuhlani kwemene.

Kuzvibhledhlera kwaane michina yepamusoro yedera dera. Imweni inoshandiswe kuvheneka mutundo, imweni kuvheneka ngazi, imweni kuvheneka mikodo. Imweni kuvheneke marenje antu opuhwe mutombo.

Kuzvibhedhlera kunowanikwe mishina yemhando yepamusoro yedera -dera imweni yemushina iyi inoshandiswe kutarira ndani ,kuvheneke mikuhlani ,kuvheneke makodo pamweni ngekupe antu mitombo.

Kuzvibhedhlera kune michini yamhando yapadera dera imweni yemichina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi , kuvheneke mitundo ,kuvheneke mukuhlane uye kupe antu mutombo inoshanda.

Kuzvibhedhlera nentaa dzinobatsirwa antu kwave ngemishina yamhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi, inoshandiswe kuvheneke ndxondo, kuvhenekwe mutundo, kuvheneke ngazi, ngemikhuhlani wopihwe mitombo.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mushina hwemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inoshandiswa kurapira ndumure umweni kubaya ndumure ngekudzipa mutombo.

Kuzvibhedhlera kwavanokwe michina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemichina iyi inoshandise kuvheneka ngazi, kuvheneke mikuhlani, kuvheneke mwoyo, kuvheneke ndxondo. Antu opihwa mutombo unorape ukosha upore.

Kuzvibhedhlerale kwawanda mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswe, kuvheneke ngazi, kuvheneke mikuhlani, kuvheneke makodo, imweni kushandiswe anamai vane ndani vachisununguke.

Kuzvibhedhleya kowanikwe michina yemhando yepadera dera imweni yemichina iyi inoiswe panyara kuitire kuti antu atwasudze nyara kana dzakuwara mutsaona imweni inoiswe murenje.

Kuzvibhedhlera kwaange mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemishina iyi inoshandiswe nemadhokodheya naana mukhoti inobatsire kuvheneke ngazi, mikhuhlani, mirenje, makodo antu opiwe mitombo.

Kuzvibhedhlera kunge mishina yemhando yapamusoro dera dera imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi, kuvheneke mutundo kuvheneke mikhuhlani uye kupe antu mitombo kwayo inorape kwemene.

Kuzvibhehlera kwange mishina yemhando yepamusoro yedera-dera imweni yemishina iyi inoshandiswe kupa asharukwa ane makodo anodzimbe kuti afambise kwemene opore mikhuhlani yayo.

Kuzvibhedlera, kunemishina yemhando yepamsoro wedera dera. Imweni inoshandiswa kovheneka ngxondo, kuvheneke moyo, kuvheneke mukhuhlane, kuvheneke ngazi, imweni kupe anhu mitombo inoyenderana ngemukhuhlane kwemene.

Kuzvibhedhlera zvava nemichina yemhando yepamusoro yepadera dera michini iyi inoshandiswa kutarire makodo imweni kuvhenaka ngazi imweni kuvhenaka mukuhlani antu opiwe mutombo.

Ku zvibhedhleri kwange mushini ye mhando yepa musoro ye dera dera imweni ino shandiswe ku chengete ngazi imweni ku vheneke mutondo imweni ku vheneke mirenje imweni kuvheneke makodo antu opihwe mitombo inoshanda.

Kuzvibhedhlera kwavanike mishina yemhadzo yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoratidze ngazi iri mumwiri vemuntu, imweni inoratidze makodo, imweni inoratidze hutano hwendxondo, imweni inoratidze hutano hwemwoyo.

Kuzvibhedhlera kovanikwa michina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemichina iyi inosanganise makombiyuta nemubhedha inopihwa ana mai ane ndani achirapwe ndumure dzayo, pamweni ngekupihwe mutombo.

Kuzvibhedhlera kwaane mishina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni inoratidze kurova kwemoyo. Imweni inoshande kundxondo. Imweni inotarire kumakodo. Imweni inovheneke mikhuhlani antu opuhwe mutombo.

Muzvibhedhlera kune michini yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemuchina iyi inoshandiswa kuvhenaka meso kuvhenaka ndxondo kuvheneka mwoyo antu tmorapiwa opiwa mutombo unorape mikuhlani idzi.

Kuzvibhedhlera kovanika michina yemhando yakasiyana-siyana. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneka makodo, kuvheneke mukuhlani, kuvheneke ngazi. Imweni kuiswe pamirenje antu ahambe zvakanaka.

Kuzvibhedhlera kwavengemishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni mishini iyi inoshande kupe vantu mweya wekufema, imweni kuchengete ngazi, imweni marariya, imweni ngeyeantu anenge echidzimbikana.

Kuzvibhehlera kwavangemichina yemhando yepamosoro yedera-dera. Imweni yemichina iyi inshandiswe kuvheneke meno, kuvheneke mikodo, kuringire mukuhlani, kuringire ngazi. Imweni kuringire ndxondo, antu opihwe mutombo opore kwemene.

Inenge jee damba igwinyiso, antu muntaa dzatinobveyo ,antu anofanire kunge ane mitombo yekubatsire antu kana achinge adzimbikana, asati aenda kuzvibhedhlere kundoonekwa nemadhokodheye.

Kuzvibhedhlera kwaange mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi, inoshandiswe kuvheneke makondo, kuvheneke mirenje, kuvheneke mwoyo, imweni kuvheneke utano hwendxondo, antu opihwe mitombo amwe.

Kuzvibhehlera kwane mishina yepamusoro yemhando yedera dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi, kuvheneke mukhuhlane, kuvheneke mwoyo, kuvheneke ndxondo, imweni inoshandiswa kupe antu mitombo.

Kuzvibhedhlera kwavanike michina yemhadho yepamusoro yedera-dera. Imweni inovheneke mwoyo, imweni inovheneke ndxondo, imweni inovheneke mukodo, imweni inovheneke murenje antu opihwe mutombo opora.

Mitombo yemazuwa enyamashi mitombo inoshanda kwemene, imweni yemitombo iyi inorape mikhuhlani yakasiyanasiyana, antu anowane mitombo iyi kuzvibhehlera amweni anotenga kuzvitoro zvinotengese mitombo zvemene.

Mitombo yanyamashi Mitombo inoshanda kwemene ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana siyana. Antu anokurudzirwe kuishandisa ngemadhokodheya ngekuti inoporesa ipapo ipapo ,chimbi chimbi.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene imweni inoshandiswa kurapa makodo kurape mirenje kurape ngondlo antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana.

Mitombo yemauzuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Anty anokurudzirwe kuhambe kuzvitoro kundotenga mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana antu omwa opora.

Mitombo yanyamashi mitombo inobaashanda kwemene. Anthu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi, ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana. Imweni mitombo iyi inosimbise makodo, imweni unowedzera ngazi neimweni inodziirira mukhuhlani.

Mitombo yamazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mukhuhlani yakasiyana siyana antu anohamba kumhatso inotengesa mitombo iyo otenga otopora.

Mitombo yanyamashi, mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mutombo yanyamashi ngokuti inorapa antu, imweni inoponesa ipapo ipapo antu otopore kwemene.

Mitombo yamazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti mitombo iyi inoshanda. Anokurudzirwe nemadhogodheya kushandise imwe yemitombo iyi nekuti inorape.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa kwemene imweni inokurudzirwa nemadhokodheya ngekuti inoporesa antu ipapo ipapo.

Mitombo yekudhaya, mitombo inoshanda kwemene, anthu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa. Kundumure inorapa mikhuhlani yebesha, kunana mai ane ndani inonyaradze marwadzo, anthu opora kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene . Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mukuhlani yakasiyana siyana uye imweni inoporesa ipapo ipapo.

Mitombo yamazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu vanokurudzirwe kushandisa mitombo iyi. Imweni inoshandiswe kugadzirise makanda anenge akakwasharara antu onatsurudzwe.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni inopihwe kuzvibhedhlere, imweni inotengeswe kuzvitora zvinotengese mitombo imweni inorapa makanda akakwasharara antu anatsurudzwe.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inorape kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti, inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana uye ,madhokodheye anachiremba anokurudzire kushandise mitombo iyi.

Mitombo yamazuwa ashamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana imweni antu otopora kwene .

Mitombo yamazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti imweni inorapa chiripo ripocho antu otopona asharukwa anokurudzirwa kushandisa mutombo iyi nekuti inoporesa.

Mitombo yamazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene .Antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana .Asharukwa anokurudzirwa kushandise mitombo iyi ngekuti inorape makodo.

Mutombo yemazuwa anyamashi mutombo yakabaatinakire .. Antu anokurudzirwe ahambe kuzvitoro zvinotengeswe mutombo anotenge .Imweni inoporese antu chiripo -ripo cho, antu otopore.

Mutombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti imweni inorape muntu achipora chimbi chimbi imweni anokurudzirwe ngemadhokodheye .

Vantu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mukhuhlani yakasiyana siyana. Imweni inokurudzirwe nemadhokodheya kuti antu ashandise

Mitombo yemazuwanyamashe, mitombo inoshanda kwemene. Antu vanokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlane yakasiyana siyana. Imweni yemitombo iyi, inobve kumitombo yakudaya, inongeyaxabaniswa yogadzire mutombo wanyamashe.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape chiripo ripotyo. Imweni inoshandiswe kugadzire makanda anenge akwasharara, antu onatsurudzwe.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mutombo iyi ngekuti inorape mukhuhlani yakasiyana siyana kundumure inkrape mukhuhlani webesha kunana mai ane ndani inonyaradze ndani kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana imweni inorapa matenda akasiyana-siyana kwemene.

Mitombo yanyamashi, mitombo inoshanda kwemene, anduu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana siyana, mweni inokurudzirwe nemadhokodheya nemikoti nokuti inorapa kwemene.

Mitombo yamazuwa ashamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape uye ndumure dzine mukuhlani yebesha dzinoshandise mitombo iyi ngekuti inorape kwemene.

Mitombo yamazuwa anyamashi mutombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana siyana umweni inotengeswe kuzvitoro imweni inopihwe antu kuzvibhedhleri.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mokhuhlani yakasiyana siyana imweni yemitombo iyi inowanikwe kuzvitora zvinotengese mutombo angu otenge.

Mitombo ye mazuve anyamashi mitombo ino shanda kwemene imweni ino rape mu kuhlani ku ndumure imweni ino rape makodo imweni mirenje ku asharukwa antu ano kurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti ino rape kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mukhuhlani yakasiyana siyana imweni inorape mukhuhlane yepabonde imweni inorape mirenje inodzimba kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana amweni otopora kwemene.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Imweni inoporesa ipapo-ipapo. Antu anokurudzirwa kuishandisa.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwemene antu anoshandise mitombo iyi ngekuti inorape mukhlani yakasiyana siyana amweni anoshandisa pamakanda akakwasharara ekumeso onake kwemene.

Mutombo yemazuwa anyamashi mutombo inoshanda kwemene mutombo yakakwenenzverwa zvine unyanzvi mitombo iyi inorape mukhuhlani yakasiyana siyana uyezve inokurudzirwe ngemadhokodhee ngemukoti ngekuti inoporese.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlane yakasiyana siyana inweni inokurudzirwe nhemadhokodheya nana mukoti ngekuti inorapa kwemene.

Mitombo yanyamashi mitombo inobashanda zvomene .Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi. Imweni inogadzire makanda akagwasharara wonasokuratidza chiso chemuntu ,muntu oonekera kwenene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa imweni inodzivirira shuga yemuviri antu otopora kwemene.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene . Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape antu inoporesa chimbi chimbi. Imweni inoshandiswa kurape ndumure kwemene.

Mutombo yechiyungu mitombo inoshande kwemene. Vantu vanokurudzirwe kushandisa mitombo yechiyungu inorape mikhuhlane yakasiyana siyana. Imweni yemitombo iyi inotengeswa kumhatso inotengese mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemitombo iyi inorape antu ane ukosha hweshuga. Zvinobatsiridze antu apore chiriporipoko kwemene.

Mitombo yamazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene yakanyatso nasirwa neunyanzvi inorape mukuhlani yakasiyana siyana antu anokurudzirwa kutenge mitombo iyi kuzvitoro zvinotengeswe mitombo.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana uye inokurudzirwe kuzvibhedhlere nemadhokodheya.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni inopuwe ndumure inoiswe ngemukanwa. Imweni inopiwe asharukwa inotsanangurirwa neantu anoshande kumhatso...

Mitombo yanazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandise mitombo ngekuti imweni inorape mukuhlani yakasiyana siyana imweni ino wanikwe muzvitoro nekuzvibhera kwemene.

Mitombo yechiyungu mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana mitombo iyi inotengeswe kumhatso dzakapararire nenharaunda.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni inorape mikushani yakasiyana siyana imweni inokurudzirwe nemadhokodheya.

Mitombo yenyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvitora nekuzvibhedhlere kunotengese mitombo iyi vopihwe mutombo. Ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Mazuva anyamashi, mitombo inishanda, antu anokiridzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuyi inorape kwemene, inorape mikhuhlani yakasiyana siyana, antu anokurudzirwe kuishandise.

Kuzvibhedhleri ngekuzvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Madhokodheya naana mukoti anokurudzire antu kuti ashandise mitombo iyi ngekuti inoporesa.

Hutano hendxondo hutano hwakakosha kwemene. Antu vanokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera nekundaa dzinobatsirwa antu onovhenekwe ndxondo. Pamweni ngekupihwe mitombo inorape ndxondo hwemene.

Hutano hwengonxo hutano hwakakosha kwemene antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera nekundau dzinobatsirwa antu kundovhenekwa ngonxo pamweni ngekutura mutoro unovaremera inoremedza ngonxo antu opora.

Utano hwendxondo utano hwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwa kuhamba kuzvibhendlere nekundaa dzinobatsirwa vantu. Vondovhenekwa ndxondo pamweni nekupihwa mutombo. Pamweni nekubatsirwa kuti asafungisisa.

Utano hwendxondo utano hwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwa kuhamba kuzvibhendlere nemundau dzinobatsirwa antu uvhenekwe ngxondo. Amweni opihwa mitombo inorapa ndxondo antu ohambira mberi nehutano.

Vafundi vadodori vanokuridzirwa kuti afunde nemabhuku achiona mapopayi zvinota fundani nemudakaro nglondo dziripamweni achinatsonzwisisa zvanobhirwa ngevadzisi ayo.

Afundi adori-dori anokurudzirwe kuita mitambo yakasiyana-siyana. Yakaita seye kukhaba mabhora, kutomuka-tomuka, kuita mitamo yenyara zvinoape mudakaro ari pamweni neamweni yayo achifara kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso, ana vadoodori vanokurudzirwa kuende kuzvibhedhlera, ondovhenekwa nanamukoti pamwe nemadhokodheya. Ovhenekwe ngazi ,mukhuhlani pamwe nekupuwa mitombo nekubaiwe mikhuhlani yebesha.

Ana adoridori anofunda achiti achione mapopai zvino batsire kuti ave ne mudakaro uye ndxondo dzinge dziri pamweni tino kurudzirwe ku tengere bhuku ne mapopai.

Afundi adoridori anokurudzirwe kupiwe chikafu chekurya kuchikora amweni anenge asina mbuva zvinovabatsire akapuhwa kuchikora anenge ane mudakaro uye afunde ari pamweni.

Anamai anendani nanamai achangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe nendumure kuzvibhedhlera ndumure dzonipihwe mutombo, kubaiwe majekiseni pamweni ngekuvhenekwe mikhuhlani ynekupihwe mitombo kwemene.

Ana adodori anamai anedhani neachangobve kubare ndumure anokurudzirwa kuhamba muzvigwehlere kunobaise dhumure dzayo mukohlani yebesha pamwe nekuningirwe ngazi ,kuvhenekwe mukuhlani pamwe nekupihwe mutombo.

Ana adoridori anokurudzirwa atengerwe zvitoyi zvakaita samabhasikoro, zvimotokari zvekuti atambise zvinobatsire ave nemudakaro uye ndxondo dzikure dziri pamweni.

Ana adoridori anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kundovhenekwa nana mukoti nemadhogodheya, amweni opihwe mutombo, amweni omwiswe mutombo, amweni ovhenekwe ngazi ngemukuhlani.

Ana amai ane ndani neamweni achangobve kubare anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere nendumure dzayo. Dzimweni dzonobaive mutombo yekudzivirire mikuhlani yebesha amweni opihwe mutombo.

Ana adoridori anofanira kunga ane ruzivo maringe ngezveutano antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe mumaganga nemundaa achipangidze fundo maringe ngezveutano.

Ikodzero yemuntu weshe kuende kuzvibhehleya kundovhenekwe nemadhokodheya pamweni nanamukoti vantu vanokurudzirwe kutarirwe mirenje ,kutarirwe nyara ,kutarirwe makodo kuti achine simba ere antu opiwe mitombo opore.

Inenge jee, yangwa igwinyisi remene-mene, antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera uko kwaanopangidzwe fundo maringe nemakodo, maziso amweni achivhenekwa mukuhlani kutorwa ngazi nekupihwa mutombo.

Ikodzero yemuntu weshe yekunge ane ruzivo maringe ngezveutano. Antu anofanire kupfeke zvivhare nyari, zvivhare muromo ngezvivhare muviri kana kune matenda anopararire antu achivhenekwe makodo ngekuvhenekwe mwoyo.

Inenge jeee damba igwinyiso remene mene antu anokurudzirwe kuhamba muzvi bhedhlere eivhenekwe makodo eivhenekwe mirenje asharukwa afambe zvakanaka kana makodo asisine simba.

Ikodzero yemuntu wese kuhambe muzvibhelere kunovhenekwe makodo, meno, meso uye kutorerwe mutundo pamweni nekupiwe mitombo inorape mikhulani yakasiyana siyana.

Ana adori-dori anokurudzirwa kuhamba kuenda kuzvibhedhlere neabereki yayo, ondovhenekwe mikuhlani yakasiyana yendxondo, yemwoyo pamweni ngekupihwe mutombo ngekurape mikuhlani.

Ikodzero yemuntu weshe kuziya maringe nezvehutano antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera vondofundiswa maringe nezvehutano hwengonxo hutano hwemoyo hutano hwemakodo antu ovhenekwa mukuhlani pamwe nekupihwa mutombo.

Ikodzero yemunthu weshe kuhambe kuzvibhedhlere kundovhenekwe makodo, kuvheneke ndxondo, kuvheneke murenje zvimpbetsere anthu aziye paamire maringe ngezveutano amweni otange kupuwa mutombo.

Rinenge jee, bamba igwinyiso remene-mene, antu anofanire kuvhenekwe ndxondo, kuvhenekwe mwoyo, kuvhenekwe zheve, antu ane zheve dzisingazwi zvakanaka opihwe mishina inovabatsire kuzwa.

Antu anokurudzirwe kuhambe kuchibhedhlere kunovhenekwe makodo, kuvhenekwe murenje, kuvhenekwe ngazi, kuvhenekwe ndxondo, kuvhenekwe moyo, pamweni ngekupuhwe mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kuti azvimgwarire antu anokurudzirwa kupfeka zvivhare nyara kupfeka zvivhare muromo pamweni nezvivhare muwiri kuita kuti matenda anotapuriranwa asa batire antu achengetedze hutano.

Ikodzera yemuntu weshe, antu mundau nemaganga atinobve anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere uko amweni anonovhenekwaa makodo, meso anotsinga opihwe mitombo nemagirazi okuonesaa.

Ana adoridori anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlere kunovhenekwe ndxondo, kunovhenekwe moyo, kunovhenekwe nzeve, kunovhenekwe meso zvinobatsiridze kudzivirire mukuhlani yakasiyana-siyana uye apihwe mitombo.

Ikodzero yemuntu wese kunge ane zivo maringe ngezveutano antu anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhleya kunovhenekwa makodo, kovhenekwe mirenje, kovhenekwe ngazi ngekuvhenekwe mutundo opihwe mitombo inorape mikuhlani.

Inenge jee damba igwinyiso, antu anokurudzirwe kuhambe kuchibhodhlere nekuntaa dzinobatsirwa antu anovhenekwe meso, meno, mikodo, mirenje pamweni ngekupihwe mitombo inorape ndxondo.

Antu vanofanire kurye michero ngekuti michero mitombo inorape mikhuhlani yakasiyanasiyana kurye michero yekudhaya ngechizvinozvino kunodzivise kupararira kwemikhuhlani.

Rinenge jee damba igwinyiso remene mene antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kuvhenekwe mwoyo kuvheneke ndxondo kuvhenekwe mikuhlani kuvhenekwe ngazi pamweni ngekupihwe mitombo inorape mikuhlani kwemene.

Ikodzero yemuntu wese kuhambe kuzvibhedhlera kunovhenekwe ngekutarirwe mukuhlani yakasiyana siyana , kuvenekwa makodo kuvhenekwe mirenje antu opihwe mitombo inorape mukuhlani .

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe muzvibhehlere nemundaa inobatsire antu .Kunovhenekwe makodo ,mirenje ,kutarire nxondo ,kuvheneke mwoyo pamwechete nekupihwe mitombo inobatsira kuti apore kwemene.

Mukawo ngemukawo antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kwawande mushina yesainzi inoshandiswe kuvheneke makodo kuvheneke mirenje kuvheneke meno pamweni antu opihwe mitombo.

Rinenge jee damba igwinyiso remene mene antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kunovhenekwe nana mukoti pamweni ngemadhokodheya eindotarorwe makodo, kuvheneke nyari, kuvhenekwe mikhuhlani pamweni nekupihwe mitombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo mitombo inofane kungwarirwe zvoiswe pandu panotonhorera imweni aifanirwi kupishwa ngezuwa ngekuti inozoshaishe utano hweandu andu akasapora kwemene .

Pane zvitoro zvinotengese mitombo yemazuva anyamashi, mitombo inofana kungwarirwa panotonhorera, imweni aifaniri kupishwa ngezuva, imweni inopararidze ukosha antu akasapora.

Kuzvitoro zvinotengeswe mitombo yenyamashi, antu anoshandeko anenge ane fundo yepamusoro yedera-dera. Antu aya anobatsira asharukwa ngekuape zivo maringe ngezvemitombo yeanenga achitenga.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo mitombo inofane kungwarirwa panotonhorera mitombo haifanirwe kuiswa panopisha panosvike zuva imweni inoshaishe utano hweantu vantu vakapararire ukosha.

Zvitora zvino tengese mitombo zvinofane ku pararira mu ndau ne mu magange zvinoita kuti anhu arerukirwe ngeku tenge mutombo kana achizwe mu kuhlani asingadi ku hambirwe ku zvi bhedhlere.

Antu anoshande kumhatso inotengeswe mutombo anofanire kunge aine fundo yepamusoro dera dera ngekuti anobatsire asharukwa ana mai ane ndumure naana achangobve kuzvarwa.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inofane kungwarirwe pantu panotonhorere aifaniri kuiswa pantu panopisha imweni inoshatise utano hwe antu

Kumhatso inotengese mutombo , mutombo inofanira kungwarirwa antu panotonhorera imweni aifani iswe painotsva nezuva inozoshaishe hutano hwevanhu ukosha hukapararira

Magirosa kunotengeswe mitombo kunofane kapararire mundau nemumagange kuti antu akwanise kuhambe kunotenge mitombo yechiyungu. Mitombo yechiyungu inorape mikuhlani yakasiyana siyana antu opore.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, mitombo inofanire kungwarirwa pandu panotonhorera imweni irikupisha ngezuva inoshaishe hutao hwevantu mikuhlani ukazopararire vantu vakazofa .

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinofana kupararira mundaa nemumagange zvinobatsira antu ane mikuhlani akwanise kuhamba kunotenga omwa mutombo okwanise kupora chiripo ripocho.

Mukati membatso inotengeswe mitombo ,mitombo inofanira kungwarirwa pantu panotonhorera imweni haifaniri kupishwa ngezuva inoshaishe utano hweantu muhlakani ukaparire.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinofanire kupararire mundaa nentaraunda kuitire kuti antu akazwe mukhuhlani anohambe kunotenge mutombo omwe opore.

Mbatso ino tengese mutombo ino fanire ku pararire mu ndau nemu magange kuti anhu akwanise kutenge mitombo mutombo mazuva anyamashi mitombo inorapa kwemene antu ano kurudzirwe kuyi shandise.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi zvinofanire kupararira nenharaunda nemiganga kubatsire antu kuti akarwara anorumba echindotenge mitombo omwa opora.

Kumbatso inotengeswe mitombo kunoshande antu anenge aine fundo yepamusoro yedera dera, antu anenge aine zivo maringe ngezvemutombo anobatsira asharukwa anamai anendani nekubatsire ndumure kwemene.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo mitombo inofanire kungwarirwa panotonhorera. Aifaniri kupishwa ngezuwa, imweni inoshaisha utano hweantu, antu akatadza kupora.

Zvitora zvinotengese mitombo zvinofane kupararira nenharaunda yekuti antu ahambe kunotenge mitombo. Mitombo yanyamashi mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana. Anhu anohambe otenge omwe opora.

Mukuwo ngemukuwo antu anofanira kuhambe kundau Nemagange achifundisa antu maringe nezvehutano kuchengetedza hutano hwepabonde uyekupe antu mutombo kuvhenekwa mukuhlani nengazi.

Mukavo ngemukavo antu anoshande kubazi rezvehutano anokurudzirwe kuhambe mumaganga nemundau. Achidzidzise antu maringe ngezveutano pamweni kutore ngazi, kuvheneke mikuhlani ngekuvape mutombo.

Mukhau ngemukhau antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe muntaa nemumagange achifundise antu maringe ngezveutano, pamweni kuvheneke ngazi, kuvheneke mikhuhlani nekupa antu mitombo.

Mukavo ngemukavo antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwe kuhamba mundau nemumagange achiparidzirwe antu maringe ngezveutano. Achidzidzise antu kuzvichengetedze kubve kumikuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Rinenge jee ndamba igwinyiso antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwa ahambe mundaa afundise antu maringe ngezveutano pamweni nekutore ngazi mukuvheneke mukuhlani ngekuapa mitombo.

Mukawu nemukawu antu anoshanda kubazi rezvehutano anokurudzirwa kuhambe mundaa nemumagange Achidzidzisw antu maringe nezvehutano achipangudze ruzivo maringe nemikuhlani yakasiyana siyana.

Mukao ngemukao anthu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwa kuhambe mundau achifundisa anthu maringe ngezveutano kuvheneka mikuhlani kuvheneka ngazi ngekupe anthu mitombo kakurutu.

Mukuwo ngemukuwo Antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwa kuhambe mundau nemumakanyi achifundise antu maringe ngezveutano pamweni ngekupe mitombo inorapa mikuhlani kwemene.

Mukawo ngemukawo antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundau, mumaganga vachipupurira vantu maringe ngezveutano achivheneke ngazi, kuvheneke mukhuhlane pamwe nekupe antu mutombo.

Mukawo ngemukawo antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwa kuhamba mundau nemumaganga achufundisa antu maringe ngezveutano, maringe nemikhuhlane ingapararire pamwe nekupe antu mitombo.

Antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe mumakanyi nemumiganga achikurudzire antu achiafundise maringe ngezveutano. Zvinobatsire kuchengetedze utano uye kuti antu asabatwe ngemikhuhlani.

Ikodzero yemunthu wese kuti apangidzwe zivo maringe hwezveutano hwepabonde, majaha ngendombi anokurudzirwe kuziva kuchengetedza bonde amweni aputire kana echiite bonde, kusapararira kwemikuhlani kwemene.

Majaha ngendombi anokurudzirwa kunge ane zivo maringe ngezvepabonde. Amweni ari kuite bonde asina kuputire, obatwe ngemukuhlani. Anofana kunge ane zivo nedzivirire mikuhlane yepabonde.

Ikodzero yemuntu weshe majaha ngendombi anofanire kupangidzwe fundo maringe ngezveutano wepa bonde anodzidziswe kuti kana achite bonde aputire kuedza kuti mukuhlani isapararire.

Majaha ngentombi vane kurudziro rwekufundiswa maringe ngezvehutano hwepabonde asi asati aite bonde ngekuti imweni yezvirwere inobve pabonde yakaita seAids. Antu anofanire kudzidziswa ngezvayo asati aite bonde.

Ikodzero yemunhu wese kunge ane mazivo maringe ngezveutano. Antu anokurudzirwe kuhambe muzvibhedhlere kundopangidzwe fundo maringe ngezvahutano, kuvhenekwe mikuhlani pamweni ngekupihwe mitombo.

Ikodzero ye muntu wese yekunge achi pangidzwa fundo maringe ngezve utano hwepa bonde antu anofanirwe kudzidziswe kupfeke maputiro kana echiite zvepa bonde uye kuvhenekwe mu kuhlani asati aite bonde.

Ikodzero yemuntu weshe kunge aineruzivo maringe nge nezveutano hwepabonde antu anokurudzirwe kunge anerizivo maringe ngezveutano hwepabonde kuitire kuti asatapurirane mikhuhlane yakaite seAIDS.

Ikodzero yemunthu wese majaha ngendombi kunga aine zivo maringe nezveutano hwepabonde. Antu anokurudzirwe kuzive zvepabonde, kuitira kuti asabatire mikhuhlani yepabonde ,yakaita seedzi.

Majaha nentombi anokurudzirwa kuhambe kuzvibhehleya asati aita bonde afundiswe maringe ngezveutano hwepabonde kuti aite bonde rakachengetedzwa. Zvinodetsera kuchengetedza hutano pamwe nekudzivirire mikhuhlane.

Anamai anendani anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhleya kunoona madhokodheya pamweni nemukoti kozovhenekwe mundani pamweni ngekupihwe mutombo inosimbise ndani nekuvhenekwe mukuhlani kwemene.

Jaha ngendombi vanokurudzirwe kunga ane fundo maringe ngezvidzidzo zvepabonde anokurudzirwe kuite bonde rakaputirwa kuita kuti mikhuhlane isa tapurirwana uye vachengetedze utano hwavo hwemene.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere amweni afundiswe maringe ngezvehutano hwepabonde. Antu asati aite bonde ngekuti kune mukuhlani yakaita seedzi inopararire ichibve pabonde.

Rinenge jee damba ingwinyiso antu anoita mitambo yakasiyana-siyana yakaita sekukhaba mabhora kutomuka-tomuka vanofanira kunga anemitombo ngekuti mitombo inorape mukhuhlani.

Mikavo ngemikavo antu anoita mitambo yakasiyana-siyana yakaita sekukaba mabhora, kutomwuka mabhora enyara. Anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kunoringirwe makodo ngema dhogodheye pamweni ngekupihwe mutombo.

Antu anoita mitambo yakasiyana siyana yakaita sekukaba mabhora kutomuka tomuka Mabhora enyara anofana kuitira amwe anenge avhunika akupihwa mitombo orapwa kwemene.

Derevedzee, damba igwinyiso antu anoite mitambo yakasiyana siyana yakaita sekukaba mabhoraa, kutomhuka tomhuka, mitambo yenyara vanokurudzirwee kuti vahambe muzvibhedhlere kovhenekwe makodo nemadhokodheyaa pamwe nekupihwe mitombo.

Mvura mutombo uno ponesa kwemene antu anoite mitombo yaka siyana siyana yakaita seku kaba mabhora ku tomhuka tomhuka mabhora enyara ano kurudzirwe kumwe mvura ngekuti mvura mutombo uno natsurudze ugwere.

Mvura mutombo unorape kwemene antu anokuridzirwe kunge achimwe mvura ngekuti mvura inorape imwe mukuhlani isisa jairike maringe ngekumwa mvura antu anokurudzirwe kumwe mvura yakanyanya.

Kuzvibhedhlera kwaangemushina yemhando yepamusoro yederadera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi, mitundo, ndxondo, mwoyo, uye kupe antu mitombo inoshanda kwemene.

Kuzvibhedhlere kwava ngemishina yamhando yepamusoro yedera-dera, imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi, kuvheneke mikuhlani, imweni kupe antu mitombo.

Kuzvibhedhlere kwangemishini yemhando yepamsoro wedera dera. Imweni inongoringiswe ku antu, itotawure kupisha kwemuwiri. Antu votobayiwe mutombo yanofanira kubayiwa kana irindumure.

Kuzvibhedhlera kwava nemichina yemhando yepamusoro yepadera dera imweni inoshandiswe kutarire padande mutande maringe ngezveutano uye kutarire padande mutande mukuhlani yakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushnadise mitombo iyi ngekuti inoshanda, asharukwa kudhaya aitora mashakanai pamwe nemidzi dzembiti yemitombo odhibanisa ogadzire mutombo unoshanda.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene asharukwa ekudhaya aitora mashakani pamweni nembidzi dzemuti vodhibanisa vogadzira mutombo vanorapa mikuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene, antu anokurudzirwa kuti ashandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana mazuva anyamashi yakuwanikwe iri kuzvitoro iri mumaphakiti ngemuzvibhotora.

Mitombo yekudhaya mitombo inokosha kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti imweni inoshanda zvakanaka inod keushandiswa neasharuka aneziyo nekuti imweni inoshaisha utano hweantu.

Mitombo yakudhaa mitombo inoshanda kwemene anthu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inoshanda kwemene anthu anofanire kushandise ayani asharukwa anoziya maringe ngezvemitombo iyi.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene imweni iyi vantu vanofana kuishandisa ane fundo yepamusoro yedera dera imweni yemitombo iyi inogona kushaisha hutano hwevandu vantu vakasapora.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene, anthu mazuva anyamashi yavakuiswa mumabhotoro kana mumagaba nemumapakiti ichitengeswa muzvitoro ngekuti inoshande kwemene.

Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo yakudhaya ngekuti mitombo inoshanda kwemene. Asi anoshandisa nasharuka anezivo maringe nezvemitombo iyi ngekuti imweni inoshaishe utano hweantu.

Mitombo yekudhaaya mitombo inoshanda kwemene imweni mitombo yekudhaaya yakuiswe mumabhotora nemumaplastiki itengeswe kuzvitoro inotengeswe mitombo andu atenge mitombo iyi nekuti inorape mikhuhlani.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene asharuka akudhaya aitora mashakani nemudzi dzemiti odhibanisa oisa mvura ogadzire mitombo anthu omwa opore.

Rinenge jiee damba igwinyiso mitombo yekudhaya imweni inoryiwe imweni inosimbise mikodo imweni inosimbise mitezo yeantu antu anokurudzirwa ashandise mitombo iyi ngekuti inorape kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemitombo iyi, yaakuiswe mumabhothoro ngemumapurasitiki, Imweni yotengeswe kumhatso dzinotengese mitombo. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi. Imweni inoshandiswe naanamai ane ndani.

Mitombo yekudhaya mutombo inoshanda kwemene yakaita setsanga midzi imweni inotsengwe kuti antu asave nemukhuhlani webesha uyezve vave neutano hwakasimba kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kumeni mweni mitombo iyi inowanikwe mumagwasha aripedo nekumhatso dzatinogare antu anokurudzirwa kunge ane ziyo yemitombo iyi ndekuti imweni inoshayishe utano antu akafa

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene anthu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ane ruzivo yevasharukwa ngekuti imweni mitombo iyi inoshaishe utano hwevanhu anhu akarashikirwa ngeutano.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunga aine fundo yepamusoro yedera dera imweni, mitombo iyi inorape mukhuhlane yakasiyana siyana.

Mutombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene imweni yemitombo iyi yakuiswa muzvibhotora imweni muma purasitiki imweni yavakutengeswa muzvitora zvinotengese mutombo antu otenge oshandise opore kwemene.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi ainefundo yavo zivo asharukwa ngekuti imweni inoshaishe hutano hweantu ,antu hukosha hukapararire.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene, imweni yemitombo iyi iryiwe ari mashakani . Imweni inoryiwe iri mbidzi , imweni inodhuvaniswa ngemvura yofashaidzwa pamoto antu omwa opora.

Mitombo yechinyakare mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi anofanira kunge ane ruzivo wepamusoro wedera dera. Imweni yemitombo iyi inoshaisha hutano antu akave nemikuhlani inopararira.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Mitombo iyi inofanira kushandiswe neantu anezivo pamweni nevasharuka vane zuvo nekuti imweni inoshayisha hutano hwevantu hukosha huka pararira.

Mitombo yekudhaya, mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlane yakasiyana-siyana. Imweni yemitombo yekudhaya yakuiswa mumaphakiti nemuma bhotoro yotengeswe kumhatso inotengese mitombo.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlane yakasiyana -siyana. Antu anofanire kunge aine fundo yepamusoro yedera-dera ngekuti imweni mitombo iyi inoshaishe hutano.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Imweni yemutombo yekudhaya yaakuiswa mumapakiti nemumabhotoro yotengeswe kumhatso dzinotengese mutombo.

Mitombo yekudhaa mitombo inoshanda kwemene asharukwa aikabaniza mashakani nemudzi ogadzira mitombo inoshande kwemene anthu otorapwe mukuhlanii.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inoshanda kwemene asi antu anokurudzirwa kunga aine fundo kana kunga aine asharuka anoziya ngezvemitombo iyi.

Kuryeke Chero yekudhaya kurye kunokurudzirwa nekuti kunobatsire kurwise khuhlani yakasiyana siyana Uye kuchengetedze hutano antu anokurudzirwe kurye kudye kwekudhaya.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene asharuka aitore midzi nemashani odhuvanisa ogadzire mutombo unorape mikhuhlani yakasiyana siyana antu omwa opora.

Mitombo yechinyakare mitombo inoshanda kwemene. Asharukwa echinyakare aitore mashakani nembudzi dzemuti odhibanisa ogadzire mutombo. Anhu omwa otopore mikuhlani.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene anokurudzirwe kushandise mitombo iyi. Anofanire kunge ainezivo yepamusoro yedera-dera imweni yemitombo iyi inoshaisha hutano hweantu.

Mitombo yeku dhaya mitombo ino shanda kwemene imweni ye mitombo yeku dhaya yakusiswa muma bhakiti ne muzvi bhotora imweni yaku tengeswa ku zvitoro nekuti inoshande zvine simba antu woto pora kwe mene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene .Vantu vanokurudzirwa kushandiswa mitombo iyi ngekuti imweni inorape mikhuhlane yebesha imweni inopodze ndani ,imweni inorape ndumure kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe muti vashandise mitombo iyi nekuti inorape kwemene, Asi anofanire kushandise anhu asharukwa anoziye ngezvemitombo ngekuti imweni inoshaishe utano hweantu.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene, antu anofanire kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana siyana antu opore. Antu anofanire kunge aine fundo yepamusoro yedera dera imweni inoshaishe hutano.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ane ruzivo revasharukwa ngekuti imweni yemitombo iyi inoshaisha hutano hwevanhu ukakosha ukapararira.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene, antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi nekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana, anamai ane ndani imweni anoite ekurye, imweni anoite ekutsenge, zvinobatsiridze ndani.

Mitombo yakudhaa mitombo inoshanda kwemene anthu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi nekuti imweni inorape ipapo ipapo anthu anofanire kushandisa ane zivo yevasharukwa ngekuti imweni inoshaishe utano.

Mukavo ngemukavo antu anofanire kuhambe kuasharuka onofundiswe maringe ngezve mitombo yakudhaya. Imweni inoda fundo ngekuti imweni inogone kushaishe hutano kana ikashandise zvisiri izvo antu akafe.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape kwemene. Antu anoshandise pamweni ngeyeasharukwa anozive ngezvemitombo iyi ngekuti imweni inoshaishe utano.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene, antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi anofanire kunge ane fundo yepamusoro yedera dera. Imweni mitombo iyi inoshaishira hutano hweantu antu akarasikirwa ngeutano.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene, asharuka ekudhaya aitore mashakani pamweni nemidzi dzemiti odhivanisa orapa mikuhlani yakasiyana-siyana anthu omwa opora.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene vantu vanokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa kwemene mitombo iyi inofana kushandiswa paruzivo rwevasharukwa ngekuti inokwanisa kushaisha hutano.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene, asharukwa aitore mashakani nembudzi dzemiti odhuvanisa ogadzire mitombo antu omwe orape mikhuhlani yakasiyana-siyana.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi anofanirwa kunge aneruzivo maringe nezvemutambo iyi ngekuti imweni inoshaishe hutano antu akapararire mukuhlani.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene , asharuka ekudhaya aitore mashakani nemudzi dzemiti odhovanisa ogadzire mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana siyana, anamai anendani amweni omwa otorapwe ndani.

Mitombo yakudhaha mitombo inoshanda kwemene asharukwa akudhaha ayi tore gava kava vo dhibanisa ne mvura ogadzire mutombo unorape mudumbu antu otomwe opora.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Vantu vanokurudzirwa kushandise mitombo iyi. Vasharuka vekudhaya vaitora mashakani nemidzi yemiti vodhibanisa kugadzire mitombo imweni inorape mukhuhlani yakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Mitombo iyi amweni akuitengese mumhatso inotengese mitombo. Amweni anoitengese mumadhorobha ngekuti mitombo iyi inoshanda zvine simba.

Mutombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inowanikwa mumagwasha ari pedo nekumhatso kwatinobveyo. Antu anokurudzirwa kunga aine fundo yepamusoro dera dera maringe ngezvemitombo iyi.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlane yakasiyana-siyana. Antu anofanire kunge anefundo maringe nemitombo iyi ngekuti imwe inoshaishe utano.